Kulemikhuhlane eminengi ememetheka kakhulu nxa abantu bethelelana kungakho kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bagqoke impahla zokuzivikela nxa behlangana labantu abagula limkhuhlane.

Abantu abanengi besesibhedlela ngoba begula. Kuqakathekile ukuthi odokotela babakhangele abantu besebebalapha imikhuhlane abayigulayo.

Imikhuhlane eminengi ehlasela abantu ethelelwana ngokuphefumulelana. Kungakho kuqakathekile ukuthi abantu bahlale begqokile ama musk nxa besendaweni elabantu abanengi.

Kuyaba lemikhuhlane ememetheka kakhulu kundawo encane ngesikhathi esifitshitshane .Leyi mkhuhlane yenza abezempilakahle baphume bekhankasa ukuze beyevikela abantu abanengi kufanele bagqoke okokuzivikela.

Abezempilakahle bayenza imikhankaso behamba behlola abantu abagulayo bona kumele bagqoke impahla zokuzivikela ukuze bengathathi imkhuhlane le ebantwini.

Abantwana abancane abangakafikisi iminyaka emihlanu kumele bahambe ezibhedlela beyethola amajekiseni okubavikela emikhuhlaneni ebulala abantwana.

imikhuhlane eminngui ithelelwana ngegcikwane elitholakala emoyeni elinye njalo litholakala egazini limikhuhlane ifuna ukuthi umuntu ahambe masinya esibhedlela oyobona abezempilakahle

Imikhuhlane ememetheka kakhulu ngokuthelelwana kwabantu. Isiminengi kakhulu kulezinsuku, kungakho abezempilakahle bayakhuthazwa ukuthi nxa behlangana labantu abagula besiza esibhedlela bazivikele.

Omongikazi ezibhedlela bayancedisa abagulayo ngokubahlaba amajekiseni nxa bebuye bengaphilanga okutsho ukuthi lokhu kuyabasiza abagulayo.

Abantwana abancane nxa besanda kuzalwa, bayahlatshwa amajekiseni ezibhedlela oyiwo ozabavikela emkhuhlaneni eminengi engababulala nxa bengahlatshwanga la majekiseni.

Abantu bayakhuthazwa ukubana bahlale ezindaweni ezihlanzekileyo njalo bathole amanzi ezindaweni ezihlanzekileyo ukuze bazivikele kumkhuhlane eminengi.

Kuhle kakhulu ukuthi abantu basebenzelane ndawonye kanye labezempilakahle. Lokhu kuyenza ukuthi izinga labantu abagulayo lehle kakhulu endaweni.

Kulilungelo labantu bonke kumbe ngabancane kumbe ngabadala ukuthi bahambe ezibhedlela bayethola okwempilo yabo basizakale babone amadokotela.

Kulemikhuhlane ememetheka kakhulu ethelelwana ngabantu ngokuphefumulelana ingakho kuqakathekile ukuthi abantu nxa besendaweni enje bengqoke ama musk okuzivikela

Uhlaba wonke jikelele kulogatsha olukhangela ngamalungelo abantwana langempilakahle zabantwana lolugatsha luyanceda kakhulu ukuba abantwana bengahlukumezwa.

abezempilakahle besenza imkhankaso imota ethwala izigulane layo iyabe ikhona ukwenzela ukuthi nxa bethe bahlangana lomuntu ongaphilanga kahle osedinga usizo kakhulu bamgijimisele esibhedlela

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso endaweni ezinengi ezitshiyeneyo befundisa abantu ngokuziphatha kahle ukuze bavikeleke emikhuhlaneni

Ukuze abantu babelethemba labantu abasebenza kwabezempilakahle , abantu bezempilakahle kufanele ukuthi nxa besiya khankasa bahambe behlanzekile njalo bebobotheka ngazo zonke izikhathi.

Abezempilakahle bayakuqakathekisa ukwenza imikhankaso ukuze behambe befundisa abantu abangenelisiyo ukuyafika ezibhedlela ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Abezempilakahle bayahamba baye yenza imikhankaso befunda befundisana kakhulu ngokuqakatheka kokuziphatha kahle kwabantu kuzindawo ezinengi.

Kuqakathekile njalo kungumlandu wabazali bonke ukuthi behambise abantwana esibhedlela kwabezempilakahle bayekhangelwa

Abezempilakahle bayenza imikhankaso emikhulu lapho abahamba khona besiyalapha abantu emakhaya abo bonke omama labantwana ukuze bengakhathazeki ngokuhamba besiya ezibhedlela.

Kulilungelo labantu bonke emhlabeni ukuthi bathole uncendo kwabezempilakahle , ezibhedlela kumbe amaklinika. Obaba bonke labomama bakhululekile ukuya lapho.

Emaphandleni amanengi uhulumende wakubona kulicebo elihle ukuthi bahambe begebha izibholane ukuze abantu bathole amanzi ahlanzekileyo esigabeni sabo.

Kuyilungelo labantu bonke emhlabeni wonke jikelele ukuthi bahambe emtholampilo bayethola ukusizwa ngabomongikazi labodokotela, ikakhulu ebantwaneni abancane.

Ugatsha lwezempilakahle lomhlaba wonke jikelele luyakhuthaza ngokugcinakala kwabantwana ephilile njalo elondolozwa ngazo zonke izikhathi ukuze babe lemphilo enhle

Abantu balelungelo lokuhamba ezibhedlela njalo nxa befika ezibhedlela abongikazi bayabatsheka ama BP babakhangele lamagazi ukuthi baphilile na.

Amanzi ayimpilo njalo amanzi kumele abantu bawathole ehlanzekile ngazozonke izikhathi abantu sebeyakhile izimpompi ezibanika amanzi ahlanzekileyo.

Abantu bezempilakahle bayahamba besenza imikhankaso bekhangela befundisa, ukuze abantu bazwisise kuhle ngempilakahle kulokuthi bahlale begula.

undawo lapho okuthathwa khona amanzi kumele kube ngamanzi ahlambulukileyo ukuze abantwana bavikeleke emkhuhlaneni kungakho kuqhakathekile ukunika abantwana amanzi la

Umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane obulala abantu abanengi kabi .Kungakho abagula ingqondo kufanele benakekekelwe ukuze bengahambi begcwala indawo yonke belahleke.

Abantu abagula imkhuhlane yengqondo kuqakathekile ukuthi banakekelwe ngabemuli. Kukanti lohulumende uyayenza imizamo yokunakekela laba abantu ukuze bengagcwali emgwaqweni.

Imvelo iqakathekile kakhulu ebantwini ngoba kulaoho abathola khona umoya abawuohefumulayo kunjalo kuqakathekile ukuthi abantu balandele iziqondiso zabempilakahle.

Abantu abasebenzela amalabholithali bangena begqoke izigqoko zokuzivikela, njalo nxa sebephuna khona kumele batshiye izigqoko lezi phakathi njalo bangeze izandla.

Kulabantu abakufundeleyo ukuxoxisana labantu abayabe belenkathazeko ezinengi. Kungakho abantu bayakhuthazwa ukubana bahambe beyexoxisana labanye kulokuthi bacine bezibulala.

Izibhedlela lapho okulaliswe khona abantwana abadala bayabuya bezokhangela abantwababo ngokubana abantwana abahlala bodwa esibhedlela kungela bazali.

Abantu abakhathazekileyo emoyeni bayahamba ezibhedlela ukuze bayekhulumisana labakufundeleyo ukukhulumisana labantu ukuze basizakale ngoba bengazibulala.

Uhulumende sowavula izibhedlela ezinengi kanye lamakilinika okuncedisa abantu abasemaphandleni ukwenzela ukuthi bengahlupheki besiya emadolobheni .

Indawo ezinengi ezingamaclinikhi kumbe indawo lapho okuncediswa khona abagulayo kuqakathekile ukuthi ziyakhiwe kuhle njalo zihlale zihlanzekile skhathi sonke

Kuhle njalo kuqondile ukuthi abezempilakahle bahambe besenza imikhankaso belanda abantu ngoba abanye abantu bayakuzonda ukuya ezibhedlela.

Sekwayakhiwa izibhedlela ezinkulu ezindaweni zemaphandleni lapho abantu abagulayo kakhulu belaliswa emibhedeni yezibhedlela ukuze babone odokotela.

Abantwana abanengi abafundelayo bayathola usizo ezibhendlela lapho abathola odokotela ababasizayo ngalokhu abayabe bekugula

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela kumele isebenziswe yibo ngoba bona bafundele ukusebenzisa le mitshina njalo thina siyabe singakwazi

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngokwempilakahle .Noma bengabo baba noma bengabo mama. Lokhu kuyabasiza kusasa ekuphileni kwabo

Nxa umuntu kumbe udokotela befuna ukuhlola igazi lomuntu akhona amambodlela akhona asetshenziswayo ukuthi igazi lifakwe khona lihlale lingakahanjiswa e laboratory

Kulabo dokotela abayabe besafundela umsebenzi bayahamba bayesebenzela ezibhedlela besenza abakufundileyo bengakaqeqetshiswa labo ukuthi baphiwe ukuba ngudokotela okupheleleyo.

abezempilakahle labodokotele bayafundisa abantu ngokuziphatha kahle njalo langendlela abantu abamele badle ngayoukuthi imizimba yabo behlale beyisebenzisa kuhle

Abezempilakahle bayenze umkhankaso oweviki lonke befundisa ngomkhuhlane wetshukela oyiwo osubulala abantu abanengi, abantu bayafundiswa ukuthi baphile njani nxa sebelawo lo umkhuhlane.

Izifundo zomkhuhlane wengculaza ziqakathekile kakhulu njalo ziyafundiswa abantwana besesebancane bakhule bazi ngalomkhuhlane ukuze benelise ukuzivikela.

Emazweni amanengi zikhona indlela lapho ilizwe lelo elitshengisa khona indlela yokuziphatha. Kuqakathekile ukuthi abantu balalele, ukuziphatha, abakucetshiswa ngabezempilakahle.

Kulelanga elafakwayo umhlaba wonke jikelele ngumpalakazi ukuba libe lilanga lokuthakazelela ezemvelo ngokuqakatheka kwazo kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele lolu suku.

Kulebhakane elitshengisela owezempikahle elitholaka emazweni wonke kulandela iziqondiso zamazwe wonke omhlaba ngokuqakatheka kwezempilakahle.

Umkhuhlane weNgculaza usubulele abantu abanengi kungakho abezempilakahle bayathatha amathuba amanengi behamba befundisa abantu ngokuziphatha kahle lokuvikeka kwemikhuhlane.

Abezempilakahle bayakhipha izixwayiso ezinengi eziphathelane lemikhuhlane ebulala abantu. Kungakho abantu bayakhuthazwa ukubala izixwayiso lezo ukuze basinde

Kulemikhankaso eyenzakalayo isenziwa ngabezempilakahle befundisa abantu ukuphatheka kahle empilweni zabo ngazozonke imizamo, kuqakathekile ukuthi abantu balandele izifundiso lezi.

Abantu bezempilakahle bayahamba bekhankasela ezempilakahle ebantwini kungakho abantu bayakhuthazwa ukulandela iziqondiso lezi ukuze bavikeleke kumikhuhlane eminengi.

Ezibhedlela lezindawo lapho okutholakala khona abalaphayo kuqakathekile ukuthi phandle kwezindlu kubhalwe amabizo endawo le ukuze abantu abadinga uncedo bakuthole masinyane.

Uhulumende sewayaka izindawo zezibhedlela lamakilinika, kuzigaba zonke. Ukuze abantu bangathwali nzima nxa sebefuna ukuya esibhedhlela sibe seduze labo.

Izibhedlela sezakhiwa zibe zinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi kubelendawo lapho okulatshwa khona abantu kubelendawo lapha abagula kakhulu belatshwa belalisiwe esibhedlela.

OHulumende bamazwe eAfrica amanengi sebethuthukile ekwakheni izibhedlela akusafani lakudala ngokubana indawo ezinengi sezilezibhedlela kumbe ama kilinika

Izibhedlela lendawo ezinengi ezomthola mpilo sezayayikhiwa ukuze abantu abagulayo bayekhona nxa bedinga usizo ngokubonana labodotela

Izibhedlela ezinengi kanye lendawo lapho okulatshwa khona abantu kulamabhakani akhomba indawo lezi ukwenzela ukuthi umuntu ancediseke nxa efika khona .

Abantu abagulayo bayahamba esibhedlela bayehlatshwa ijekiseni ngabodokotela ukuze ubuhlungu ababelabo buyehle ngoba ijekiseni iyapholisa ubuhlungu.

Ezibhedlela ezinkulu kuyatshiyaniswa izindawo, ngendawongendawo kuthi abagula lokhu bayendaweni enje abagula lokhu bayendaweni enje kungakho kuqakathekile ukuthi abavakatsha ezibhedlela bakunanzelele lokhu.

Ezibhedlela lezindawo ezilamakilinika kulamambakani akhomba indawo ezithiyeneyo. umuntu nxa esiya esibhedlela kuqakathekile ukuthi akhangele amabhakani lawa ukuze engalahleki.

Izibhedlela sezayakhiwa zaba zinkulu ukuze zincedise abantu abanengi ababuya lapha bezodinga usizo .Abanye bayalaliswa ezibhedlela abanye njalo ngaba latshwa bebuyela emakhaya .

Ezibhedlela kukhona indawo lapho abagulayo abalaliswa khona ukuze babeseduze labo dokotela ngazozonke izikhathi nxa bedingakala ukuthi belatshwe.

Uhulumende useyakhe izibhedlela lamaklinika amanengi kakhulu awokuphathisa abantu abagulayo , lapha kuyakhiwa lamaward ukuthi abantu abagula kakhulu bathole i better esibhedlela

Izibhedlela ezinengi sezayakhiwa endaweni ezinengi lapho okuhlala khona abantu ukuze basizakale bengahambi umango omude besiyadinga odokotela ezibhedlela

Izindawo zomtholampilo emakilinika kumbe ezibhedlela uhulumende ukwakhe kwaba kuhle kahle ukuze abantu abasebenza khona bayalatshwa bangene ezindaweni ezinhle.

Abantu abanengi bayahamba ezibhedlela kumbe emtholampilo ukuze bayencediswa ngabodokotela nxa begula imkhuhlane ethile njalo lezi indawo kumele zihlale zilabantu abasizayo ngaso sonke isikhathi.

Kuzindawo ezinengi sekwakhiwe izibhedlela lamakilinika okunceda abantu abagulayo ukuthi bengahambi umango omude besiyabona odokotela ezibhedlela.

Abezempilakahle lezinsuku labo sebekhuthaza abantu ukuthi basebenzise imithi yesintu siyababona bethwele amahlamvu esihlahla befundisa ngawo abantu

Abasebenza ezibhedlela kuqakathekile ukuthi bagqoke imphala yokuzivikela kumikhuhlane ngoba esibhedleala kubuya abantu abagula imkhuhlane etshiyeneyo.

Izibhedlela lemaklinika kuyatholakala imibheda, imibheda leyi inceda odokotela nxa befuna ukuhlola izigulane bayalaliswa kule imibheda besebebahlola kuyo

Umama kuqakathekile ukuthi nxa bezithwele bahambe ezibhedlela kumbe emakiliniki bayebhalisa. Ukuze nxa sebebeletha, babelethele ezibhedlela kumbe emakilinika odokotela bakhangele abantwana.

Umuntu ogula kakhulu bayamfaka umtshina ukuze balalele ukuthi inhliziyo yakhe ikhala njani. Odokotela bakhangela lapha ukuthi umkhuhlane wenhliziyo uyabe usuqhele wafika ngaphi.

Kuldmikhuhlane eminengi ebulala abantu, umuntu azeacine eselejwabu elingahlambulukanga kumbe acine selimele amehlo ngenxa yemikhuhlane le.

Imikhuhlane ebulala abadala asebekhulile iyandile kakhulu, kungakho abantu abagcina lababantu kumele bahlale bebananzelela ngoba abantu bakhona bayakhohlwa bangahamba bengaphenduki.

Ukudla kahle kuqakathekile empilweni zabantu ukuya esibhedlela ukuyadinga imithi yesilungu lakho kuqakathekile kungakho ukuthi abantu babelempila enhle kumele bayeze khona lokhu.

Imikhuhlane eminengi egulwa ngabathu iyabulala kakhulu, kungakho kuqakathekile ukuthi umuntu angazisolela ukuthi ulemikhuhlane , aye esibhedlela bayemkhangela.

Abantu abagula umkhuhlane wemvukuzane kuqakathekile ukuthi bahlale besondelelene labezempilakahle ukuze bebaqondise ukuthi baphile njani ngazo zonke izikhathi.

Odokotela ezibhedlela bayalapha abantu abagulayo njalo odokotela nxa belapha abantu kumele bagqoke amagilavusi bagqoke lama- mask ukuze bengathathi imikhuhlane kuzigulane.

Impilo esiyiphilayo eyamanje, kuqakathekile ukuthi umuntu afundisise impilakahle okumele ahlale. Ikakhulu ekudleni. Ukudla okumele sikudle lokudla okungamelanga sikudle.

Abantu abatholakala belemikhuhlane enjengemvukuzane, kuqakathekile ukuthi bahlale besesibhedlela ngazozonke iskhathi ukuze odokotela babancedise.

Abantu abagulayo bayakhuthazwa kusese masinyane ukuthi babonane labezempilakahle ukuze basizakale ngokulapha imikhuhlane abayabe beyigula

abantu abanengi bayagula njalo badinga odokotela kuqhakathekile ukuthi umuntu afikelele emtholampilo aye khangelisiswa ngabo dokotela

Imikhuhlane eminengi idalwa ngamagenus ayabe engene emzimbeni womuntu kungakho abantu bayakhuthazwa ukuhamba kubodokotela bayebafaka emtshineni.

Abantu nxa besiyayenza amatesti elabhoretri kuqakathekile ukuthi bafake amabizo abantu ukuze bangahlanganisi izinto zabantu.

Indawo lapho okukhangelwa khona imikhuhlane yabantu emalabholithali, kumele ihlale ihlanzekile ngazozonke izikhathi, njalo akupho ngokungena yiloba ngubani, kuleyo ndawo. Kulabantu abasebenza khona abavunyelwa ukungena.

Sokulemitshina yalezinsuku eyokuthi umuntu uyakwanisa ukuzihlola yedwa ukuthi angabe ezithwele yini, leyi iyatholakala ezibhedlela kumbe ezitolo ezithengisa imithi.

Kuqakathekile ukubana emalaboratory kusebenze abantu abafundeleyo umsebenzi ukuze bengaphambanisi imihloliso abayabe befunu kuyenza ngabantu .

Ezibhedlela kulama labhorithori lapho oku thestwa khona imikhuhlane eminengi eyabe ingekho egcekeni ukuthi ibonakale, lokhu kuyancedisa ma odokotela bakwenze kuhle.

Izindawo lapho okuhlolwa khona amagazi abantu lokunye okutshiyeneyo, kulo mitshina njalo kulabantu abasebenza khona abayibo ababonayo ukuthi kusetshenzwa njani.

Ezibhedlela kukhona lapho okuhanjiswa khona amagazi ,imichemo lokunye okutshiyeneyo ukuthi kuyekhangelwa ukuthi umuntu ulomkhuhlane onjani .

Abantu abagulayo bayahamba ezibhedlela bayekhangelwa ngadokotela. Nxa bengaboni umkhuhlane, bayahambisa okuthile komzimba wabo, emaLaboratory, kuyekhangelwa.

Odokotela nxa belapha izigulane ,bayakhwanisa ukuthatha igazi lesigulane. Bafake ebhodleleni ,besebesihambisa emtshineni emalabhoritari bayekhangela okuphakathi kwegazi leli.

Umuntu nxa egula engahamba phakathi esibhedlela bayamthatha bayemfaka emtshineni ukuze bakhangele ingaphakathi yakhe yonke ngokubana abanye bayabe sebelimelele phakathi ikakhulu laba ababhemayo.

Ema laboratory kuyahanjiswa amagazi kumbe izikhwehlela ukuze ziyehlolwa ngabodokotela ukuthi azila mikhuhlane yini njalo abantu bakhona bengalapheka njani.

Abantu abasebenza emalabhorithari ngabantu abawufundeleyo lumsebenzi ukukhangela imikhuhlane yabantu abanengi ukuze basebenzelane ndawonye lamadokotela.

Kulabantu abasebenzayo ema laboratories abayibo abasebenzisa imitshina ukukhangela amagazi kanye lalokhu okuyabe kufakwe emtshineni.

Emalaboratory yikho lapha abayenza khona amatest odokotela bekhangela umuntu ukuthi uyabe elomkhuhlane bani. Ikakhulu imkhuhlane enjengabo ngulamakhwa kumbe imvukuzane.

omama bayakhuthazwa ukuhambisa abantwababo ezibhedlela ukuthi bayethola i immunization ukuze bavikeleke kumikhuhlane ebulala abantwana abancane

Omama bayafundiswa njalo bayakhuthazwa ngokuqakatheka kokuhambisa abantwana ezibhedlela ukuze bayekhangelwa ngodokotela labongikazi njalo bathontiselwe banikwe le immunisation.

Umama bayakhuthazwa ukuhamba labantwana babo esibhedlela ikakhulu abantwana laba abangaphansi kweminyaka emihlanu ukuthi bayo thontiselwa njalo bahlatshwe le imunizatshini ngazo zonke izikhathi

Abantu abalimeleyo kuqakathekile ukuthi bahanjiswe esibhedlela bayefaka emtshineni ukuthi kubonakale ukuthi abalimalanga kakhulu yini, odokela besebeyelapha.

Omama labantwana kulilungelo labo ukuthi bahambe ezibhedlela kumbe emakilinika bayebona obongikazi besebelatshwa umkhuhlane abayabe bewugula.

Imitshina eminengi eyesibhedlela iyasiza kakhulu kubodokotela nxa befuna ukukhangela imikhuhlane ebulala izigulane eyabe ingekho egcekeni.

Ezibhedlela lasemakilinika, kukhona imtshina eyiyo encedisa odokotela kumbe abongi omongikazi ukukhangela imikhuhlane ebulala abantu ababuya begula.

Ama"computer" kulezinsuku asesebenza kakhulu ezibhedlela njenge mitshina encedisa odokotela ukuthi bakhangele umuntu isifo ayabe elaso ikakhulu esingabonakali egcekeni.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bafundele iFirst Aid. Lokhu kuluncedo olutholwa ngumuntu olimeleyo ukuze engakafiki esibhedlela ukuze asizakale

Ezibhedlela kulemitshina eminengi ephathisa odokotela ukuthi ibancede nxa bezalapha abagulayo ababuya befuna usizo lwabo odokotela.

Ezibhedlela yikho lapho abantu abathola impilo engcono kungakho kuqakathekile ukuthi abantu bengahlalahlala bahambe esibhedlela bayefakwa emtshineni ngabo dokotela bakhangelisiswe.

kulemitshina emikhulu lemincane ezibhedlela eyiyo encedisa odokotela ukulapha abayabe begula befuna ukuthi ba fakwe emtshineni ukuze babonakale imikhuhlane yabo

Ikhona imitshina esetshenziswa ngabodokotela eyokugezisa amazinyo kumbe eyokukhipha amazinyo. Kungakho abantu bayakhuthazwa ukuthi bayebonana labodokotela bamazinyo nxa esebahlupha.

Ezibhedlela kukhona imitshina emincane lemikhulu eyiyo esetshenziswa ngabodokotela. Okunye kuyimitshina yokuhlaba amanjekisheni eminye kuyimitshina yokukhangela amaBP.

Umuntu nxa egula angahamba esibhedela abonwe ngudokotela, kwesinye isikhathi bayamhlaba ijekiseni ukuze kuthundubeze ubuhlungu ayabe ebuzwa emzimbeni.

Kuhle njalo kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kube lemitshina ukwenzela ukuthi abantu bahlolwe bengakanikwa imithi ukuthi banathe ngabodokotela. Lokhu kuyabangela ukuthi abantu bengacini benatha amaphilisi okungamelanga bawanathe.

Kuhle ukuthi ezibhedlela kube lemitshina ekhangelisa amakhanda ukuze odokotela benelise ukuthi nxa umuntu egula umkhuhlane wekhanda bamfake kuwo umtshina

Ezibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswa ngabodokotela labakhipha amazinyo odokotela balazo ezabo insimbi abazisebenzisayo nxa bekhipha umuntu izinyo.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibe lemitshina yazo ukuze kuthi nxa befuna ukuyisebenzisa benelise ukuyithola eduze, kulokuthi isibhedlela singabi lemtshina sokumele baye kwezinye izibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi esibhedlela kube lemitshina emikhulu lemincane ukuze odokotela baphathiseke nxa befuna ukulapa abantu imikhuhlane etshiyetshiyeneyo

Ezibhedlela kukhona okuyimitshina okuncane okuyabe kungabonakali ukuthi ngokwani kodwa odokotela bona bayazi ukuthi bakusebenzisani ukuncedisa izigulane ezibuya esibhedlela.

Kulemitshina eminengi esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela. Imitshina le iqakathekile kakhulu kubodokotela kungakho kumele ihlale isendaweni engcinakale kahle.

Imitshina emikhulu ezibhedlela ifakiwe endlini yazo ukuze ukuthi nxa umuntu ebuya bemfaka emtshineni uyabe eyedwa kungela bantu abangambona abaphandle.

Kulezinto ezisetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukulapha izigulane. Imitshina leyi emincane iqakathekile njalo kumele ihlale igezisiwe ihlanzekile.

Ezibhedlela minengi imitshina esetshenziswa ngabodokotela ukulapha izigulani ezibuye zigula. Kungakho imitshina kuqakathekile ukuthi ihlale ihlanzekile.

Odokotela nxa bezahlinza umuntu ogulayo . Kuqakathekile ukuthi izigelo zabo zibe ngezihlanzekileyo ukwenzela ukuthi bengatshiyeli umuntu lowu amajemusi ngezigelo.

Esibhedlela kutholakala imitshina etshiyeneyo, eminye mikhulu eminye mncane , imitshina le yonke incedisa odokotela ukulapha izigulane

Kukhona njalo ezibhedlela okuyimitshina okuncane okusetshenziswa ngabodokotela nxa belapha abantu abgulayo ababuye kibo ukuthi basizakale.

Imibheda eminengi ezibhedlela ilamasondo ukwenzela ukuthi mabehambisa umuntu esiya emitsheneni. Kube lula kulowo ogulayo.

Minengi kakhulu imitshina etholakala ezibhedlela imitshina le oncedisa odokotela ukukhangela imikhuhlane ebasebantwini besebalapha

Esibhedlela kule mhlobo hlobo yemitshina esebenzayo .Eminye yimitshina emincane eminye yimitshina emikhulu efakwa egetsini .Le mitshina incedisa odokotela ukulapha izigulane .

Odokotela nxa bezahlinza umuntu kulezigelo ezensimbi ezincane abazisebenzisayo lezi zigelo lezingqamu kumele kube ngezisteriliziweyo zabulala amajemisi.

Lezinsuku abantu abalutshwani abagogekileyo sebethole izicathulo nxa engela nyawo imitshina isisenelisa ukulungisela laba abantu izinyawo.

kulezinsimbi lemitshina emincane esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukukhangela abantu imikhuhlane abayabe belayo mabegula

Kulemitshina eminengi esezibhedlela esetshenziswa ngabodokotela ukukhangela izigulane ukuthi imkhuhlane yazo imi kanjani emzimbeni.

ezibhedlela odokotela basebenzisa imitshina ekhangela ukuthi umuntu ugula njani lokuthi besebekwanisa ukumnceda ukuze asile

Kulemitshina eminengi egcwele ezibhedlela. Imitshina le iyaphathisa oDokotela nxa befuna ukulapha izigulane ezibuyileyo esibhedlela. Kungakho iqakathekile imitshina le.

Abantu abalimeleleyo ikakhulu abayabe belimele iqolo bayaphiwa isigodo sokuhamba ngokubana nxa besehluleka ukuhamba benyathele ngazo ukuze benganyatheli ngezinyawo zabo.

Imitshina eminengi esibhedlela ilamaviri wokuhambisa. Nxa udokotela efuna ukuhamba layo bangayithwali bayihambise ngamaviri ayo.

Eminye imitshina iyasetshenziswa ngabodokotela ukulalela ukutshaya kwenhliziyo yomuntu njalo besebekhangela ukuthi umuntu wakhona uyabe egula njani.

Abantu abanengi bayahamba ezibhedlela ngoba begula kungakho odokotela bayayenza imizamo yokuthi babafake emitshineni bakhangele ukuthi kungabe behlutshwa yini.

amathambo womuntu angumfanekiso ekhangelwa ngabodokotela nxabefuna ukukhangela uhluho lamathambo olugulwa ngabantu abanengi ukuze babone ukuthi kuwonakale ngaphi

Ezibhedlela kulemibheda. Imibheda yakhona iyavuma ukusukunyiswa amakhanda. Ukwenzela ukuthi nxa abantu nxa bekhangelwa ngabodokotela. Babonakale kahle.

Kulemitshina emikhulu ezibhedlela lapho okufakwa khona imishina emincane igcinakale kahle ukuze ingabi lamajemusi.

Umuntu ohamba esibhedlela esiyafakwa emtshineni bayamhlalisa esitulweni esivuma ukulala ukuze bamkhangele ngemitshina umkhuhlane besebemelapha kuhle.

Abagulayo lezinsuku bayasizakala ngoba kulemithi eminengi ethengiswa ezitolo. Eminye iyabe isemambodleleni eminye iyabe isemakhadibhokisini.

Eminye imithi iyafakwa emambodleleni ukuze ihlale ukuthi nxa umuntu ewuthenga umuthi awuthenge usembodleleni njalo kuqakathekile ukuthi igcinakale khatshana labantwana.

Imithi eyabe isematshubhini esetshenziswa ngabagulayo ikakhulu abayabe belimele ejwabini kumbe abayabe befuna ukurabha lapho okubuhlungu khona.

Abantu abanengi bayagula umkhuhlane wesihudo. Kungakho ezibhedlela, kukhona imithi abangayiphiwa ukuze bamise isihudo leso.

Imikhuhlane eminengi yakulezi nsuku iyalatshwa ngemithi eyesilungu ethengiswa ezitolo ezithengisa imithi, kuqakathekile abantu balandele iziqondiso.

Minengi imikhuhlane abantu abayigulayo .Ukhona umkhuhlane we BP .Lumkhuhlane uyabulala abantu njalo abantu bayakhuthazwa ukuthi bathathe amaphilisi e BP ngesikhathi esifaneleyo .

Abantu nxa bekhwehlela bayahamba ezitolo okuthengiswa imithi bayethenga umuthi wokukhwehlela umuthi lo uyatholakala emambodleleni njalo uyabubhaliwe ukuthi ulapha njani.

Ikhona imithi yalezi nsuku efakwa emagabheni eyokufafaza nxa umuntu elimele bamfafaze kumbe edolweni ikakhulu emajoyinini kube sokumsiza.

Imithi yalezinsuku eminengi ifakwa emabhokisini njalo iyabhalwa ibizo layo ubusufakwa leziqondiso zokuthi usebenza njani nxa umuntu ewusebenzisa.

Imikhuhlane isiminengi kakhulu ikhona eminye imikhuhlane engalapheka ngemithi ethengwa ekhemisi noma umuntu engahambanga kudokotela .Abantu bayahamba emakhemisi bayethenga .

Imithi eminengi ethengiswa ezitolo iyabe ifanekisiwe ngaphandle lokho ekulaphayo, okunjengokuthi nxa kungumuthi wekhanda kuyafanekiswa ikhanda, nxa ingeyesifuba, kuyafanekiswa isifuba.

Kulemithi eminengi kulezinsuku, eminye yakhona iba semambodleleni ibe ngamanzi, eminye ngeyokugcoba, eminye njalo ngama philisi konke lokhu ngokusiza abagulayo.

Imithi eminengi eyensuku zakhathesi iyathengiswa ezibhedlela kumbe ezitolo kungakho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esiyathenga abekwazi ukuthi umuthi lo usebenza njani.

Ezibhedlela akusiyo mithi yodwa kumbe amaphilisi, kukhona lawo ama bhanditshi awokubhanditsha abantu abayabe belimele njalo kukhona lama lembu awokukilina izilonda.

Eminye imithi yalezi insuku ifakwa emabhokisini besokubhalwa ngaphandle ibizo lomuthi, besokubhalwa leziqondiso zokusebenzisa umuthi lowu.

Umuntu ogula kakhulu angahamba esibhedlela odokotela bayafika bamhlabe ijekiseni ukuze bathundubeze lobu ulbuhlungu ayabe ebuzwa emzimbeni ogulayo.

Abantu bayakhuthazwa njalo bayacetshiswa ukuthi bangathandi ukuhlala besiyathenga imithi engabhalelwanga ngudokotela ngoba lokhu kungenza besiyathenga imithi ngudokotela ngoba lokhu kungenza ukuthi kuhlale imizimba yabo isiphila ngamaphilizi.

Imithi eminengi iyatholakala emakilinika kumbe ezibhedlela. Eminye itholakala ingamaphilisi. Konke lokhu kuyasiza ebantwini abagulayo ukuthi belapheke.

Kulemithi eminengi etholakala ezitolo ezithengisa imithi kungakho abantu abagulayo bayakhuthazwa njalo bayacetshiswa ukuthi bangayisebenzisi bengaqalanga babona iziqondiso zayo.

Imithi eminengi eyenziwa ema pharmacy iyanceda kakhulu abantu abagulayo. Nxa umuntu enatha ngeziqondiso aziphiwe ngudokotela.

Ikhona eminye imithi ,abantu abangathenga bezithengela yona ezitolo ezithengisa imithi. Ikanti njalo ikhona eminyi mithi ,engavunyelwayo ukuthi umuntu athenge engelancwadi kadokotela.

Imithi yalezinsuku eminye ngegcotshwayo. Eminye ivelela esihlahleni ezicholwa zihlanganiswe lemithi ukwenzela ukuthi ziphumise umuthi wesilungu ozasebenza ukulapha umuntu.

Kuleminye imithi ethengiswa emakhemisi eyabe ingabhalwanga ngudokotela kodwa eyalungiselwa ukwelapha imikhuhlane emincane enjengokuthi uyahamba uyezithengela nxa ukhwehlela.

Amaphilisi lemithi kuyasiza kakhulu abantu abagulayo, njalo kuyatholakala ezibhedlela kumbe ezitolo ezithengisa imithi. Kungakho abantu bayakhuthazwa ukuthenga lapho.

Amaphilisis ayimihlobo etshiyeneyo njalo alemibala etshiyeneyo amanye amhlophe amanye ayi brown wonke alapha imikhuhlani etshiyeneyo.

Ezibhedlela odokotela umuntu ogulayo bayamnika imithi kumbe amaphilisi okuyikho okumsilisayo njalo kuqakathekile umuntu anathe ngendlela leziqondiso aziphiwe ngudokotela.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo njalo alapha izifo ezitshiyeneyo ebantwini abagulayo futhi kuqakathekile ukuthi ahlaliswe endaweni esithekileyo.

amaphilisi kumele egcinwe entweni ezingavumiyo ukuthi zingene umoya njalo lapho azabe egcinwe kuhle khona angachitheka ayasuka abe yingozi kakhulu ebantwaneni

Imithi elezinsuku eminye ifakwa ematshumbini eminye ifakwa emagabheni njalo eminye ilapha izifo ezitshiyeneyo. Eminye ngeyokugcobisa eminye njalo ngeyokunatha.

Kulezindlu ezinkulu ezigcina imithi yesibhedlela lapho abayigcina khona nxa bengakayihambisi ezitolo okuthengiswa khona

Imithi yalezinsuku isilapha izifo ezinengi, abantu bayahamba bayethenga ezibhedlela loba ezitolo iyabe ibhaliwe ukuthi ilapha iphi imikhuhlane.

Kulemithi eqeda ubuhlungu ethengiswa ezitolo zemithi kuqakathekile ukuthi abantu benganathi imithi leyi okwesikhathi eside bengabonanga odokotela ngoba kungabalimaza.

Abantu ababulawa ngamehlo bayenelisa ukudinga imithi yokuthontisela emehlweni ukuze bathobe ubuhlungu lobu obuyabe busemehlweni.

Ezitolo sekuthengiswa imithi kodwa kuqakathekile ukuthi abantu bangathenga imithi balandele isiqondiso bengahlali benatha imithi kuphela kodwa behambe lakubodokotela.

abantu abakhwehlalayo bayakhuthazwa ukubana bahambe ezibhedlela bayekhangelwa ngabodokotela kwesinye sikhathi bayabe sebelabo TB kukanti njalo abanye bayathenga imithi emakhemisi yokulapha ukukhwehlela

Manengi amaphilisi Alapha izifo ezitshiyeneyo ,amanye ayabe eyimihlobo eluhlaza ,amanye njalo ayabe ebomvu sokusiya ngokuthi umuntu uthanda anjani.

Kulemithi eminengi ethengiswayo ezitolo zemithi esetshenziswa ngabantu ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi imithi le banathe belandele iziqondiso.

Abantu abagulayo balakho ukuhamba ezibhedlela bayephiwa amaphilisi, kumbe balakho ukuhamba ezitolo ezithengisa imithi bayethenga amaphilisi okulapha lokho abakugulayo.

kuqhakathekile kakhulu ukuthi bantu bathenge imithi lapho okuthengiswa khona imithi ngoba limithi iyachasisa ukuthi isebenza njani njalo ngasiphi isikhathi

Imkhuhlane eminengi ebulala abantu iyalatshwa yimithi ethengiswa ezitolo ezithengisa imithi. Udokotela uyabhala umuthi umuntu ahambe ayezithengela.

Kulesiķhathi lapho abathengisa imithi yalezi insuku abeyehlisa khona intengo yabo ukuze abantu bathenge. Kuqakathekile ukuthi abantu bathenge ngalesi isikhathi.

Ijekiseni iyahlatshwa abantu abagulayo ezibhedlela bamlaphe masinyane umuntu ogulayo, laye azizwe esesilile ngokuhlatshwa ijekiseni.

Ikhona njalo imithi ethengiswa ezitolo engasiyo mithi elapha abagulayo kodwa iyimithi engasetshenziswa ngabantu ukugcoba nxa befuna ukuthi amajwabu abo abebutshelezi.

Eminye imithi iyafakwa emambodleleni amakhulu njalo kuyafakwa lamaphepha ayabe ebhalwe ibizo lemithi le, leziqondiso zokuthi isebenza njani iphathise abantu.

Imningi imithi yalezinsuku elapha imikhuhlane etshiyeneyo, kungakho abantu bayaxwayiswa ukubana balandele iziqondiso zemithi le ukuze imithi le ibasebenzele kuhle.

Imithi yalezi insuku itshiyene , eminye yimithi eba semambhodleleni, eminye ibe yimithi efakwa emakhadibhokisini, yonke leyi mithi ingeyokulapha abantu abagulayo.

Kulemithi yalezinsuku esetshenziswa ngabantu abaphunywa yinkomo nxa bedle olunye ulutho kungakho kuqakathekile ukuthi nxa umuntu egulile umkhuhlane wenkomo agcobise ngomuthi lowo.

Kulemithi yakulezinsuku ethengwa emakhemisi enceda abantu nxa bethe baswela amandla emzimbeni. Iyayenza babe lamandla, baqine.

Kulezibhedlela ezikhangela abantu ukugula ingqondo, leyi indawo iqakathekile kakhulu ngoba iyasiza abantu kulokuthi becina behlala emgwaqweni.

Abatsha balezi insuku balenhlupho ezinengi kakhulu kubangelwa yikubana bayaswela imisebenzi bacine basiba kuzidakamizwa. Lokhu kubathuma ukuthi babelomkhuhlane wengqondo ingakho kuqakathekile bayebonana labodokotela.

Ezibhedlela zabantwana abagulayo ziyabe zicecisiwe zafakwa odoli ukuze abantwana abagulayo bangazizwa sebegula kakhulu kodwa bahlale besethembeni lokusila .

Abantwana abancane abakhuthazwa ukudlalela emanzini ngoba amanzi ayingozi, nxa bengahluleka ukubhukutsha bangathathwa ngamanzi kumbe bangagalula bafele phakathi.

Omama abanengi bahambisa abantwana babo ezibhedlela ukuze baye thontiselwa njalo bahlatshwe amajekiseni immunization, ukuze babavikele kumkhuhlaneni ebulala abantwana.

Abantwana abancane balelungelo lokubonwa ngabodokotela ezibhedlela ukuze babalaphe lokubathontisela imithi ye "immunization".

Abantwana abancane bayakuthanda ukudlala njalo imidlalo yabantwana kumele ibe lemibalabala ekhanyayo ukuze ikhange abantwana nxa besiyadlala kuyo.

Abantwana kumele banakekelwe kakhulu kungakho yikho abezemhlaba wonke jikelele bakhetha ukufaka usuku olulodwa ukuthi lube ngolokunakekela abantwana abakhubazekileyo.

Kulilungelo njalo kuqakathekile ukuthi abantwana bonke abancane umhlaba wonke jikelele bathole okwempilakahle okubalingeneyo njalo okungelambhadalo

Umntwana omncane ulalisiwe esibhedlela ubukeka egula. Ubhanditshiwe izandla, isisu, kanye lemilenze kungaba watsha.

Abantwana bayakuthanda ukudlala esikolo sabo kungakho kuqakathekile ukuthi abantwana baphiwe amathuba okufunda baphinde baphiwe lamathuba okudlala.

Abakhangele ngempilakahle yabantwana ezibhedlela bayakuqakathekisa kakhulu ukufundisa omama indlela yokugcina abantwana njalo baze babelempilo kahle.

Uhlaba wonke jikelele abantwana balelungelo lokuthi bahanjiswe esibhedlela bayelatshwa, abazali bafundiswe ngendlela yokugcina abantwana.

Udokotela ufaka umntwana ijekiseni esibhedlela. Ijekiseni ibuhlungu, lomntwana uyakhala uma eyuhlatshwa, kodwa iyamelapha ubuhlungu bakhona.

Abafundi bezinsuku abangabantwana abancane bayafundiswa ngama khompiyutha. Lokhu kwenza ukufunda kwabo kubelula ngoba kulokudlala phakathi.

Omama babantwana abancane bayafundiswa ukuthi kumele bahambise abantwa babo emakilinika ukuze bayethola okuthontiselwayo okuthiwa yi"immunization".

Umntwana omncani osanda kuzalwa ulalisiwe esbhedlela, ukhangelwe ngabodokotela ukuze bambone ukuthi uphilile yini.

Izikolo zabantwana abancane kuqakathekile ukuthi zibe lendawo lapho abantwana abadlala khona imidlalo beqinisa amathambo ngoba laba bantwana bafunda ngokudlala

Ukuze abantwana bakhule kuhle emizimbeni, kufanele badle ukudla okwakha umzimba, ukudla okulamandla, lokudla okukhudumezayo ngazo zonke izikhathi.

Abantwana kuqakathekile ukuthi bahanjiswe ezibhedlela bayebonwa ngabodokotela labongikazi ukuze babe lempilakahle njalo bathole uthando lonke esibhedlela

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe ezibhedlela ukuthi beyelatshwa ukuze bancediseke lapho abagula khona ikakhulu abantwana abancane.

Umuntu uhambile esibhedlela uyanika igazi .Kuqakathekile ukuthi abantu banike igazi ukuze laba abagula besezibhedlela balithole igazi .

Udokotela uhlezi endlini esibhedlela ugqoke ijazi elimhlophe lamagilavusi wafaka lesiheke emlonyeni uyakhangela imitshina.

Umuntu obulawa ngamazinyo uyahamba esibhedlela eyebona odokotela bamazinyo, bamelaphe ngokulikhipha noma ngokuligezisa.

Abantwana bayathanda umuntu ohlala edlala labo kungakho yikho ubafica nxa behlezi labantu behleka bezidlalela ngoba bona bavele bayabathanda abantu.

Kuyinto enhle ukuthi umuntu wonke azizwe elomlandu wokuhamba esibhedlela ayehlolwa umzimba wakhe ukwenzela ukuthi nxa etholakala elomkhuhlane alatshwe masinyane.

Abantu bayahamba ezitolo ezithengisa imithi bafike babonane labathengisi laba nxa kulokunye abangakuzwisisiyo bayabuza besebe bachasisela okumayelana lemithi.

Okufundela ukuba ngumuntu othengisa imithi yalezi insuku njalo bonalaba abantu bayakuphathisa nxa ufike wabachasisela ukugula kwakho besekunika umuthi oqondileyo.

Odokotela bayenelisa ukukhangela umuntu munye ngamunye obuya esibhedlela edinga uncedo lwabo ngokuba faka emitshineni ukuze balapheke.

Abantu abasebenza ezibhedlela ,abongikazi Kanye lamadokotela . Bayakhuthazwa ukubana ngazo zonke izikhathi nxa besiyabonana lezigulane bagqoke izigqoko zokuzivikela.

Umuntu olimeleyo kumele ajahe ukuya esibhedlela ukuze athole ukusizwa ngabakufundeleyo ukulapha abantu abalimeleyo.

Kulezinsuku bakhona odokotela besifazane kungakho amankazana ayakhuthazwa ukuthi lawo afunde ukuze abengodokotela kumbe abanika abantu imithi emakhemesi.

Abantu bonke bayakhuthazwa ukuthi bahlale besiya kubongikazi emakilinika baye khangelwa igazi ukuze bakhangele ukuthi abalawo yini imikhuhlane ebabulalayo.

Abasebenza lapho okuthengiswa khona imithi eyakulezi insuku kuqakathekile ukuthi kubengumuntu ololwazi ngemithi leyo ukwenzela ukuthi abe enika abantu izixwayiso.

Bakhona abantu abasebenza ezitolo ezithengisa imithi ngelinye lamalanga bayahamba bekhangela imithi ukuthi eseleyo ingakanani ukuze benanzelele okumele bakudinge.

Kubalulekile ukuthi abantu bahambe esibhedlela beyehlolwa ngodokotela bamthathe iBp bamkhangele igazi lakhe ukuze abeyazi imkhuhlane ayigulayo.

kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantwana bathaazelele ukufundela ukuba ngodokotela bahambe ezikolo zemfundo yaphezulu baqeqetshe labo ukuze babelusizo elizweni lakibo

Kuqakathekile ukuthi umuntu angazizwa engaphilanga kahle emzimbeni ahambe esibhedlela ayebonana labezempila kahle ukuze bamlaphe bamsilise

Kulabantu ababa lemikhuhlane abahamba kwezempilakahle bayebuzisisa ngemikhuhlane leyi besebe senelisa ukufundisa abanye ngayo le mikhuhlane .

Minengi imithi ethengiswa lapho okuthengiswa khona imithi eluncedo kakhulu ebantwini ikakhulu ebantwini abagulayo ngoba imithi le iyabasiza.

Abantu bayahamaba bayethenga imithi loba amaphilisi ezitolo ezithengisa imithi leyi .Abanye bathenga bengela zincwadi zabo dokotela abanye njalo bayabe bebhalelwe ngabodokotela .

Lapho okuthengiswa khona imithi yalezinsuku kumele kubeyindawo elamabhakani lamakhadi atshengisela ukuthi kusendaweni yokuthenga imithi.

Ezibhedlela lakho kulendawo lapho okuthengiswa khona imithi ukuze abantu nxa beyiswelile phakathi esibhedlela bengahambi khatshana bathenge eduze lalapho abakhona.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi. Amaphilisi lemithi kuyafakwa emabhokisini atshiyeneyo njalo kuyabe kubhaliwe ibizo ukuthi ngumuthi bani njalo welaphani.

Kuzitolo okuthengiswa khona imithi , imithi iyafakwa emabhokisini elemibala etshiyeneyo njalo iyabhalwa phandle ibhokisi ukuthi imithi kuthiwa yini ibizo lawo.

Ezitolo ezithengisa imithi yalezinsuku zilama tshelufu lapho ezifaka khona imithi le ihlale kuhle egcekeni ukuze ibonakale ukuthi umuntu othengayo angadubeki

Ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi minengi imithi ethengiswayo laloba ibiza kakhulu kodwa iyasiza abantu abagulayo.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku kulamakhompiyutha ancedisa abathengisayo laba ukuthi batshaye babone intengo yomuthi lo.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi nxa besiyathenga amapilizi kumbe imithi lapho okuthengiswa khona bahambe lezincwadi zakadokothela njalo bengasebenzisi amapilizi okwesikhathi eside.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi, ikhona imithi etshiyeneyo njalo iyelapha izifo ezitshiyeneyo, kungakho abantu bayahamba bayethenga imithi abayabe beyifuna

Ezitolo laph' okuthengiswa imithi yakulezinsuku, kuqakathekile ukuthi abantu nxa besiyathenga imithi babuzisise ukuze bazwisise ukuthi imithi leyi isebenza njani.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi, imithi iyafakwa emashelufini ukuze ukuthi abantu bayibone kuhle njalo benelise ukukhetha imithi ebayabe beyifuna ngokugula kwabo.

Imithi iyathengwa ezitolo okuthengiswa khona imithi. Imithi le iyabiza, kodwa ngenxa yokuthi abantu bayagula kuyabe kubaphoqelekile ukuthi bahambe bayethenga limithi.

Izitolo ezinengi ezithengisa imithi yalezi insuku , zihlanzekile njalo zilamashelufu okufaka imithi ngendlela esebenza ngayo

Ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi yesilungu, kuqakathekile ukuthi kube lamashelufu njalo imithi yakhona iyafakwa emabhokisini kumbe emambhodleleni ukuze igcinakale kuhle.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi. Imithi leyi iyasiza abantu abagulayo njalo iyabe ifakwe emashelufini ukuze abantu bayibone bafunde leziqondiso zayo.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi kuyatholakala lochago lwabantwana lemithi yokulapha abantwana abancane kungakho kuqakathekile ukuthi abakufunayo bahambe bakuthole lapha.

Ezitolo ezithengisa imithi kuyatholakala imihlobo yemithi etshiyeneyo imithi le ilapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo iqakathekile ebantwini abagulayo

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bahambe befundisa ngokubana kulabanye abantu abangakuthandiyo ezibhedlela. Nxa beyenza limikhankaso ifinyelela bonke abantu bazwisise ngomkhuhlane wengculaza.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso behamba befundisa abantu ngaphandle ngendlela zokuphila langendlela zokuvikela imikhuhlane eyabe ithe yawa lezonsuku.

Abezempilakahle lezi insuku bayayenza imikhankaso belanda uzulu lapho ahlala khona, besiyamfundisa ngokuqakathekileyo okwezempilakahle ukuze abantu besizakala noma bengahambanga ezibhedlela.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso eminengi bekhangele ukuqakatheka kwezempilakahle, bayahamba betshengisela amajazi omkhwenyana ukuthi kulilungelo lokuthi abantu bonke bawasebenzise.

Abezempilakahle nxa besenza imikankaso eyokufundisa abantu ngezempilakahle kuqakathekile ukuthi bayenze ngolimi oluzabe lusaziwa ngabantu abanengi kule indawo

Kulendawo ezinengi lapha okuba leminyane khona. Kungakho abezempilakahle bayahamba besenza imikhankaso bekhuthaza abantu ukuthi bazivikele ekulunyweni yiminyane ngoba isenza umkhuhlane woqhuqho

Abezempilakahle bayenza imikhankaso eminengi behamba befundisa abantu ngezempilakahle ukuze babekwazi ukuziphatha njalo babeyazi lemikhuhlane eminengi.

Abezempila kahle bayahamba endaweni ezinengi bekhankasa befundisa abantu mayelana lezempila kahle kungakho kuqakathekile ukuthi abantu balalele iziqondiso zabo

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso eminengi befundisa abantu ngokuqakatheka kokuzivikela kumkhuhlane wengculaza osubulele abantu abanengi .

Kwabezempilakahle kuqakathelile ukuthi bafundise abantu ukuzivikele esikhathi ezinengi. Zikhona izinto abantu abangazivikela ngazo, kulejazi lomkhwenyana, abangazivikela besiyemacansini, kumbe amamasiki abazivikela emkhuhlaneni ethelelwana ngokuphefumulelana.

abezempilakahle bayayenza imikhankaso bahambe lamabhuku lokungama bhukwana okuncane ukuze abafuna ukufunda ngomukhuhlanethizini bazibalele emabhukwini

Izikhathi ezinengi abantu bezempilakahle bayenza imikhankaso behamba befundisa omama abalabantwana abancane indlela abanganakekela abantwana.

Abezempilakahle bayenza imikhankaso eminengi befundisa abantu ngokuqakatheka kokuzivikela emikhuhlaneni. Bayahamba befaka lamabhakane achasisayo ngezempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi abantu abangabo mama bafunde ukwenza imisebenzi yezandla ukuze bakwanise ukuthunga impahla zabo, bakwanise ukuthengise, bakwanise ukuselela imuli zabo.

Kuhle kakhulu ukuthi abasakhulayo bazinike amathuba okuvakatshela ezibhedlela kumbe amakilinika. Ukuze bayephiwa iziqondiso ezibalingeneyo ngokwempilo yalamhlanje.

Kulezi insuku umkhuhlane wengculaza usuqede abantu abanengi, kungakho kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise ngawo lumkhuhlane ukuze abantu benelise ukuzivikela.

Abezempilaahle bayayenza imikhankaso befundisa ikakhulu umkhuhlane lowu owengculaza osuqede abantwana abancane kungakho abantwana abayakhuthazwa ukulandela iziqondiso

Kuqakathekile ukuthi abantu abathandanayo bazivikele ngokuya emtholampilo bayehlolwa njalo bayexoxisana labezempilakahle ngendlela abangaziphatha ngayo.

Abakhulayo kulezi insuku bayakhuthazwa ukuba bathole izifundo ezimayelana lempilo, lempilo yabo lokukhulula kwabo ukuze babengabantu abakhula bele mpilo enhle.

Kulengaja ezinengi esezikhona ,ezokufundisa abantwana abangamantombazana ngokuziphatha kahle .Ngakho konke okungenzakala kibo nxa sebethe bakhula .

Omama abazithweleyo bayahamba ezibhedlela bayokhangelwa ngabodokotela abakwanisa ukufaka umtshina babone ukuthi umntwana ngaphakathi esiswini sikamama uhlezi njani.

ezemfundo yokuziphatha kahle seziqalela abafundini abebanga eliphansi labo bayafundiswa ngokugcina imizimba yabo ihlanzekile

Abemidlalo kuqakathekile bahlale besenza imidlalo yabo bagijime kumbe bahambe endlini zokuthwala izinsimbi ukuze bahlale imzimba yabo iqinile.

Abantu abenza imidlalo etshiyeneyo balezindlu zabo abahamba kizo besiyaqinisa imizimba ukuze benelise ukuthi nxa besemidlalweni bangabe bebanjwa yinkantsho.

Kungumuthi omuhle kakhulu abantu abenza ezemidlalo bahlale besiya endaweni yabo eyokuya zilungisisa imizimba yabo

Abantu abenza imidlalo etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi babe belungisisa amajwabu abo ukuze imisipha ingadabuki njalo babe lamafutha okugcobisa.

Abantu abezemidlalo kuqakathekile ukuthi bahlale besenza ama exercise ukuze imzimba yabo ihlale iqinile ingaphongubanjwa yimikhuhlane.

Nxa abantu besenza imidlalo etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi kube labezempila kahle abalokuyimibheda kwabo okuncane ukwenzela ukuthi umuntu angalimala bemthathe ngembheda bemusa emoteni yabagulayo

Abantu bakudala babethi bengagula bengahambi ezibhedlela babehamba egangeni bayegebha izihlahla babuye babilise banathe imithi yesintu.

Abezemidlalo balezinto ezibavikela ekulimaleni Ikakhulu nxa bedlala imidlalo enjengabo nobhutshuzwayo .Lokhu kuyavikela umbala womuntu ukuthi angalimali angaze etshaywe yinsimbi .

Izindlu lapho abantu abayenza imidlalo abantu abahamba khona besiya ziqinisa imizimba, kulomtshina eminengi abayisebenzisayo ukuze baqinise imizimba yabo.

Abadlala imidlalo kuqakathekile ukuthi nxa begqoka impahla bangagqoki impahla leziyana eziba nzima kodwa bagqoke impahla ezilula njalo ezigqokwa zilandele umzimba.

Umakhalekhukhwini sebengeyinye yendlela yokufundisa abantu izinto. Abantu bayakwanisa ukudinga imikhuhlane badinge ulwazi olukhulu kumakhalekhukhwini wabo.

Kulemitshina encedisayo esetshenziswa ngabezempilakahle isebenza ukukhangela ibp ,eminye itshukela eminye isisindo somuntu.

Ikhona njalo imitshina emincani esetshenziswa ngabodokotela ukukhangela ama bhiphi lokukhangela izisindo zabantu leyi ilusizo kakhulu kubo ukuze babone impilo kahle yezigulane zabo

Imitshina eminengi ezibhedlela isebenza ngokube ibala inombolo ukuze odokotela bakhangele ukuthi kuyabe kumele kufike kunganani lapho abafuna kufike khona

Kukhona okuyimitshina okuncane okusetshenziswa ngabodokotela ekutheni bahlole abantu imigulane njalo zikhona ezinye izinto abazigqokela ukuzivikela ezinjemagilavisi.

nxa umuntu egula uyahanjiswa emtshineneni imitshina le itholakala ezibhedlela njalo isetshenziswa ngabo dokotela kuqakathekile ukuthi umuntu ahambe bayemkhangela esibhedlela

Izihlahla ziyimithi yesintu eqakathekileyo ebantwini, kungakho kuqakathekile ukuthi izihlahla zilondolozwe ngaso sonke isikhathi, abantu bangaphongu gamula isihlahla.

Eminye imithi elapha abantu abagulayo ngeyesintu. Yona itholakala kumahlamvu kumbe kumaluba ezihlahla. Kungakho abantu yayafaka emanzini banathe.

Izihlahla zegangeni ayisizo zonke eziyenza imithi. Ezinye zizingozi nxa umuntu engazibamba kubi. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise izihlahla abazaziyo.

Amahlamvu ayasiza kakhulu ukuthi abantu bayenze ngawo imithi yesintu kungakho abantu bayakhuthazwa ukuzigcina izihlahla ukuze amahlamvu atholakale.

Abantu abanengi bayakuthakazelela ukusebenzisa imithi yesintu kodwa kulabanye njalo abesabayo ukusebenzisa limithi le ngoba kungela lwazi oluqondileyo ngayo.

Izihlahla ezimila egangeni ziyanceda abantu ngokubanika imithi. Imithi le ilapha imikhuhlane etshiyeneyo egulwa ngabantu.

Imithi yesintu eminengi ivelela ezihlahleni kungakho abalolwazi ngokwenza limithi bathi bona iqakathekile yona ngoba ayifakwa eminye imithi engabangela imikhuhlane

Imithi yesintu eminengi iyalapha imikhuhlane ikakhula lapho abantu abayabe bephela amandla, amajwabu ayabe ewomile bangangcoba imithi le ijwabu labo liyatshelela.

Imithi eminengi eyesintu isifakwa emagabheni ithengiswe ngabalolwazi lwayo ukuze bachasisele abantu ukuthi bayisebenzisa njani limithi.

Imithi yesintu iyakholelwa layo ukuthi iyalapha imkhuhlane eminye, ikakhulu kubantu abakholwa kubo abesintu njengamahlamvu ezihlahla ayimithi.

Imithi eminengi eyesintu etholakala ezihlahleni ayiduli ngoba itholakala lapho okuhlala khona abantu. Abantu bayenelisa ukulima lezi zihlahla ukuze bathole imithi.

Abantu bayakwanisa ukufundiswa ngemithi yesintu bahambe egangeni bayeyidinga ukuze iphathise abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu ivelela ezihlahleni ezinengi .Njalo iyahlanganiswa leminyimithi ibisifakwa emambodleleni. Kumbe emaphakethini ,njalo iyabe isileziqondiso zokuthi isetshenziswa kanjani.

Imithi eminengi eyesintu, sekusenzakala ukuthi ihlanganiswe leminye imithi, ifakwe ematshubhini kubengathi yimithi eyakulezinsuku, abantu besebesebenzisa

abantu abanengi bayakholelwa ekutheni imithi yesintu layo iyalapha imikhuhlane kungakho le imithi iyatholakala kumahlamvu kumpande kumbe kumaluba ezihlahla

Imithi yesintu ilusizo kakhulu ebantwini abugalayo. kuqakathekile ukuthi imithi leyi inathwe, kuleziqondiso abantu abayabe beziphiwe ngabantu abalolwazi.

imithi yesintu eminengi isithathwa khathesi ifakwe lamanzi ihlanganiswe leminye imithi ibisifakwa emaphakethini ukuze abantu bayisebenzise isisemaphakethini

Kulezinsuku imithi yesintu isifakwa emambodleleni ithengiswe layo ngabantu abayabe bemile emamakhethi lapho okuhamba khona abantu abanengi.

Amahlamvu esihlahla lesi angumuthi emkhulu omkhulu emuntwini ogula umkhuhlane wofuba bayawufaka emanzini babilise njenge tiye ukuze umuntu abesenatha .

Izihlahla ezilamahlamvu amancane aluhlaza tshoko zilusizo ebantwini ngokubana zenza imithi yesintu elapha imikhuhlane etshiyeneyo .

Ifulawuzi leli elikhulu, libizwa kuthwa yindlebe yendlovu. Lingumuthi omkhulu wesintu osetshenziswa ngabantu abanengi ukulapha imikhuhlane abayabe beyigula.

Izihlahla ezinengi ziluncedo kakhulu ebantwini ngoba imithi yesintu ikakhulu amahlamvu, amaxolo kumbe impande zazo.

Izihlahla zilamahlamvu aqatha lamaluba okuyizo okusetshenziswa ngabantu ukwenza imithi yesintu, abantu belapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo.

Ikhona eminye imikhuhlane efuna ukulatshwa ngemithi yesintu kungakho kuqakathekile ukuthi abantu banathe imithi leyi ngokumele basile.

Imithi yesintu eminengi ileziqondiso ukuthi isebenza njani ikakhulu leyi ehlanganiswayo ibisifakwa emanzini ukuze umuntu ogulayo anathe abesesila.

Imithi eminengi eyesintu iyahlanganiswa ihlanganiswe ukuze ilaphe ikakhulu ebantwini abagula umkhuhlane wofuba lemithi iyasebenza kakhulu ngokuyi natha.

Kuqakathekile kakhulu ukubana abantu nxa bezasebenzisa imithi yesintu babeleqiniso ukuthi izihlahla abazisebenzisayo yizihlahla abaziyo ngempela ukuthi ziyalapha.

Izihlahla eziluhlaza ziyimpilo njalo ziyalapha nxa uthe wasebenzisa amahlamvu yawo kwaba yimithi yesintu, umkhuhlane eminengi.

Amahlamvu awesihlahla sepopo angumuthi omkhulu ikakhulu ebantwini ababulawa ngumkhuhlane oweBp bayawathatha bewagezise bewafake emanzini besebenathe njengetiye

Izihlahla ziyimpilo njalo zisinika imithi elapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo kungakho kuqakathekile ukuthi abantu balondoloze izihlahla.

Abantu abazi ngemithi yesintu basebenzisa izihlahla ezitshiyeneyo. Abanye basebenzisa amahlamvu aso, abanye njalo basebenzise amaxolo kumbe imphande.

Amahlamvu ezihlahla aqakathekile kakhulu, ayenza imithi yesintu eminengi elapha ikakhulu ababulawa yizisu kanye lababulawa ngamaqolo.

Imithi eminengi eyesintu iqakathekile njalo ilusizo kakhulu ebantwini. Abantu abanengi bayayinatha imithi leyi.

Amahlamvu ezihlahla aluhlaza tshoko, ayanceda kakhulu ebantwini, ikukhulu abantu abahlala khatshana lezibhedlela. Okunye kwakhona kuyimithi.

Amahlamvu ezihlahla ayanceda kakhulu abantu ngoba ayenza imithi yesintu kungakho abalolwazi bayawazi ukuthi bawahlanganisa lani ukuze ayenze umuthi olapha kakhulu.

Kulezihlahla ezimila zodwa kulezihlahla ezihlanyelwa ngabantu zonke lezi zihlahla ziqakathekile ngoba ezinye zazo zisinika imithi yesintu.

Imithi yesintu eminengi iyanika iziqondiso zayo njalo ziyabe zibhalwe ngolimi olwaziwa ngabantu ukuze abagulayo benelise ukusebenzisa imithi le.

Isihlahla lesi esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Kuyakhanya ukuthi lapho esimile khona umhlabathi uvundile. Kungako kuqakathekile ukulondoloza izihlahla lezi ezisinika imithi.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ebantwini njalo iyalapha imkhuhlane eminengi kuthi yona itholakala kuzihlahla ezitshiyetshiyeneyo

Imithi yesintu iluncedo kakhulu ebantwini abagulayo njalo leziqondiso zawo ziqakathekile ukuthi abantu bazilandele ukuze basile èmkhuhlaneni.